Ɓibbe leɗɗe ɗum ɓe wi'ata apul. Nda apul mai ɗon girin apul, ɗon boɗeejum. Ɓe ɗo naftira be maajum ha nyamuki, be nanta biɗɗugo ɗum wartira jus. Bo jus, ɗon nafa ha ɓandu.

Turmiji ɓe ɗo naftira be majuum ha lamar , ko nandi be julde, inde, naftira kala hunde seyo pat, ɓe ɗo naftira be turmiji ha wakkati.

Apul, nɗiyam, ɗibino. Be ɗon rebe kok. beɗo nyama. Beɗo yara beɗɗa jamu ha banɗu.

Dambu jogale ,be albasa ,be yaaji ɗo nyaama ɓedda njamu haa ɓanndu ,ɗo nafa sosay haa ɓanndu, jogale booɗɗum.

Sare maude sare jamanu, ha yonde mare on mari intalak bo be get mai nonde balejuk sare man don mari dow be les.

Gene, gene ɗon vurta haa nder saare, ɗon vurta haa ladde yaake go atawan haa yonde saare fu gene fuɗi. En ɗo naftira be bano ngam remugo gene, yaake go en ɗo pampa lekki fu ngam en mbara gene man.

Himɓe wamoɓe gargajiya. Be ɗon jogi pali, ɗo fiya ɓe haɓɓi bance ha kesiji maɓɓe ɓe ɗo wama, ɓe ɗuɓɓe. wamarde gargajiya ɓe ɗo wama wakkati be wakkati.

Leggal flawa, baafe ɓokko-ɓokko, pindi boɗeejum glasyel fere bo ɗo ɓari ha ɓandu man, sai AC.

Flash nda goɗɗo ɗo dari ha kombi flash man ɗo mari nonde boɗejum, ɓedo naftira ɗum ha watuki ndiyam gulɗam e nanta gari ngam hala ta feuna.

Ɓiɗɗo debbo ɗo waati juuɗe maako haa dow envulop. Ndaa o ɗo waati kalagaare, inanta sarka haa juuɗe, haa caka kooli maako, haa dow peɗeli maako, o ɗo waati lalle. Ɓe ɗo fawnira be man, haa wakkati feere feere.

Adepto ɓe ɗo naftira be ɗum gam feduki ɓoggi chajiji men ha dow majum ngam en heba chaji ha wayaji men be ha kompiutaji, ɗon bo ɓe ɗo wata soketji tv hander be de koda.

POP nda fanka ha do man. Fanka ni ɗo naftira on ngam ɓokka hendu ha cuɗi man wakkati hite ɗon, ɓe ɗo naftira be fanka ɓe kunna ngam bokka hendu ko hatoi on

Kukumba, ɓe ɗo naftira bee man haa kuuje feere-feere. Woɓɓe ɗo nyaama ɗum banni tan, ɓe ɗo waɗa ɗum haa haako, ɓe ɗo waɗa haa ''salad'' ɓe ɗo naftira ɗum babe feere-feere, ɗon mari nafu.

Sipikaji mauɗi mauɗi. Sipikaji ɗo ɓeɗo naftira on ha babal lamar bangal, inde, ma bo to ɗon lamar fere ɓe dogginta ha jangirɗeji fere-fere. Ɓeɗo yada be mai hauta. To ɓe hauti, hokkan volde sauto man ɗuɗan dayan bo haɓe yiɗi yaha fu.

Lekki, lekkini jey moɗeteekon on, ɓe ɗo naftira be man ɓe ɗo mooɗa, ngam heɓugo njamu haa ɓanndu, to a nyawɗo a yahi asibiti, ɓe ɗo vinndina ma, lekki ɗo a yaha a sooda, haa babal soorugo lekki.

Oldi dande be je noppi, faunire ha dande je noppi ɓedda faune roɓe.

Da ɓiɗdo debbo do fauni jogi posa dawo takki lalle.o wati oldi jude da oldi dane bo o fauniri e ma kare mako bo ɗon nonde.

Ɓiɗɗo debbo, o mori morɗi maako, o fauni be maaji. Morɗi man boɗeeji. O ɓorni riga nonde boɗeejum. Gaasa maako mai nonde boɗeejum, o ɗo turni hore.

Taliya, ɓeɗon nyama, ɓe ɗo hauta ɗom be tattasai ima tumator, albasa magi be konande be mai den hinɓe nyama.

Shaagoru sorrugo njaram pew ɗam, bana ko nandi ɗo feere-feere njaramɗo ɗo ɓedda i'yam haa ɓandu.

Kare faune ɗum biɓɓe roɓe faunirta, nda ɗo ɓe ɗo wuja ha yeeso, gotel ɗo bo ɓe do feesa ha yeso ta wada guldum, nda fauda ha sera, fauda ɓe ɗo faunira be man.

Lekki nawugo hore. be ɗo yara lekki ngam hedugo jamu ha banɗu. lekki don nafa sosai ha pellelji fere-fere ha banɗu.

Limshe ɓornaki je ɓiɓɓe worɓe nonde man boɗejum be mil kolo.

Derke en ɓikkon makaranta, ɓeɗo dari foti ɓe hosi hoto ngam tarihi.

Dow kooseeje. Nda ndiƴam ɗo rufa daga dow kooseeje mai. Nda himbe yahi dari woɓɓe ɗo jooɗi, ndiyam mai ɗo rufa ɓe. Woɓɓe bo ɗon ɓorti dari nda leɗɗe bo haa sera kooseeje man ko wooɗa.

Hoto, edo wadi hoto man ni, da himbe do dari goddo do do lina debbo ďerewal debbo man do borni kare danejum wati sarka ha dande o do padi pade judde, da gorko man bo do meti odo wati jumpa be gare, da woɓbe haɓawo do fu be do dari lara be.

Sare ɗon mari get be dammugal ɗon gene ha yonde man, dammugal get ɗo ɓe waɗi ngam mota nasta vurta, dammugal petel bo gam himɓe adama ɗo nasta ɗo.

Sondu, ha gi'ite maaru boɗeejum ha ɓanndu man daneejum bee ɓaleejum ɗo mari koɗɗe juɗɗe.

Handiraya ɓeɗo naftira be mai ha shagoji lotugo hore raube fere a tawan raube ha sare ɓeɗo naftira be man wakkati to a loti hore ma to ɗon hiteni sei a hauta a yorna hore mai a dasa gasa ma.

Ɓiɓɓe leggal je wiata ɗum ngoyva naftira ɗum ha waɗugo jus, ɓe ɗo waɗa furut be man, ɓe ɗo nyama ɗum banni, ɓiɗɗa ɗum yara.

Nyebbam wujugo ɓikkon kecon, nyebbam ɗo ɓikkon kecon ɓeɗo wujinta, ɓeɗo wujinaɓe haɓandu ɓeɗo wujinaɓe bo ha hore, ngam ɓandu mai ɗiggita voɗa nan bo ɓeɗo wanna ɓe hagasa.

Limse ɓiɓɓe worɓe, sarla balejum riga danejum, nda paɗe bo, don nonde balejum be danejum ha bandu man, worbe do faunira be majum e ya hira makaranta e bo pellel fere fere.

"Riga" juɗɗum ɗum ɓe wiyata abaya ɓeɗo naftira ɓe rigaji ɗo on ngam roɓe fauna nda ɗum nonde ɓalejum ha bawo mai bo nɗa kareji man fere fere fu ɓe babal choggu on.

Vendu mango, nda gene haa nder man. Nda hunde nangugo liɗɗi haa dou man. Vendu ɗo ɓe ɗo era, be ɗo waɗa jahaale be man, ɓe ɗon wara nanga liɗɗi bo haa nder. Ɗo nafa leddi.

Spainaji nanta, wi'ete ɗi soket be ringi kanji onɗo ɗidon mari nombaji fere-fere, ɗiɗoo naftira bo hababe fere-fere be maji, motaji e nanta mashin.

Hosere ɗo joɗi ha dau ɗo yodidiri bo guda tati, pamarɗum, tokki ɗum, se maunde man, haa les man ɗon chi’e guda ɗiɗi, dam mugal be windu nda goɗɗo ɗo dari ha dam mugal.

Katine zamanu ɗum ɓe wiyata gas kuka, ɓe ɗo defira be man, ɓe ɗo dollira ndiyam gulɗam, nga ɗo naftira be hitte e nanta hendu gas, ɓe ɗo sa’a kusel be ɗo bo.

Tebul biyetewa durowa marga durowa ɗiɗi, durowa ɓe ɗo lowa kare siga ha dou man ha nder lokaji man be yasi.

Leso be do wala ha do man be do joda do man, da tut babal jodugo kokuma santatebel je sigugo nyamdo.

Kusel on ɓe ta'iti ɓe sa’i kusel man ɓe wari ɓe ɗo siwa ndiyam ɓawo ɓe dolli ɗum ɗow ni babal on je ɓe sorata kusel man en ɗo yaka kusel ngam njamu ngam suno.

Supainaji feere-feere ɗum ɓe fistirta not janareto, not ji mota mauɗi bee pamari. Ɓe ɗo fistira keke napep ji be man, bee ko nandi man.

Mayo da leddeji fere fere hasera man da koseje ha do to diyam man don labi tas, babal on bo dum be wawata be tokka ha nder man be wada jahale.

Han ɗiraya ɓe ɗo naftira be han ɗiraya on ngam yornugo hore to debbo loti hore mako hauta dum ha hite ɗo yorni na gasa.

moftorde worɓe ha babal julurde bedo mofti jodi hediti wa'azi dum be wadata da bedo maube be bukkoi be fu bedo jodi ha babal man

Audi marori ɓeɗo tiggandi ha ndiyam, ɓeɗo rema marori ɗo lira ɓe nyama ha bo pelle fere fere.

Mayo mango ɗa ɓo go taiti ɓo ɗo taiti da suppe ɗon leɗɗe hakoji ha sera mai.

Odo dilla ha dow lawol, o ɗon jogi boro, oɗo wakki, oɗo ɓorni karemako wati oldi dande, nda mota fere nonde bokko bokko, nda danewa ha kombi mai.

Fulawa ha dessare. Fulawa ɓe ɗo awa ɗum ha desare ngam wo'ina dessare man, nda ha dessare man, ɗon inta log ɓe ɗon waɗi ha nder man ngam ɓedda wo'inki sare.

Ɓibbe roɓe ɗiɗi, ɓeɗo kauti juɗe maɓɓe, ɓeɗo taki lalle fauni ha to bo nda boggol chaji waya ɓeɗo ɓili juɗe maɓɓe ha dow katifa.

Wutaandu, nonnde bafe man ɓokko- ɓokko, butali ɓe do nyaamaɗi, ɓeɗo wula ɓe ɗo defaɗi ɓeɗo naftira bee maji laabi fere-fere.

Moftorde derk’en ha pellel jangirde diina woɓɓe ɗon joɗi woɓbe ɓo ɗon jogi defte ɗon janga ɓeɗo hori hakkilo maɓɓe haton.

Ɓukkoi be mauɓe ɓe ɗon titi julurde, julurde dum babal on je ɓe yata ɓe waɗa ibada, julɓe on yata julurde ngam doggunki ibada maɓɓe haton, ɓeɗo rewa Allah.

Babal fijirle bol kosɗe, nda derke’en ɓe ɗo ɓorni jesii maɓɓe nonde fere-fere, nda himɓeji ɗon dari hatto, jooɗi laara, ɓe ɗo taski fiyugo nda bol man ha leddi ɗon jooɗi, ɗo bo kanko ɓe wi'ata koch maɓɓe.

Nda nderke'en tato, ɓe ɗo waali haa dou leeshe maɓɓe je makaranta. Nda leeshe feere bo tati haa geefe, non kamɓe bo ɓe ɗo waali haa dou man.

Debbo, o ɗo jooɗi waati kare pretzel-peetel, o ɗo haɓɓi gaasa maako rufitika haa ɓaawo, gaasa man bo, o b ɓeddi on be gaasa puccu, nda zaneeji feere feere haa ɓawo maako.

Salla ɓe riga ɗum be wiyata jins, je ɓikkoi. Ɓe ɗo faunira ɓikkon ha wakkati fere fere. E nanta hiyeki jangirɗe, makaranta ema bikiji.

Oldiji, ha dande debbo. Oldi man bo ɗo mari kalaji fere-fere. Ɓe ɗo waɗa oldi ɗo ha daande ngam faunugo. Rowɓe on bo faunata be maajum.

Leso. Ɓe ɗo wala do man, be ɗo bo naftira be man ha babeji fere-fere ko nandi lamar bangal ha babbal ji porde hobbe,

Maadi zamanu, ɓe ɗon maha dow be les, haa les man bo, ɗon tanki ndiyam nonde ɓaleejum. Ndaa njaraandi ɗo mofti, ndaa goɗɗo bo ɗo dari, wo'itina katakooji. Maadi man, ɓe ɗon maha timmay.

Da mashin bedohuwira be majun ,dabo spinaji dakeke ha kombi man do tari do ati.

Nƴamɗu nane. Nyiri tasou nane. Nyiri gauri be hako bokko. Ha ɗer tasaje nane.

Kof nda jog, ɓeɗo wada ha nder ɓeɗo waɗa ndiyam ngulɗam, banta gari, ko fiji min ɗo yara ndiyam be man ɓira ɗam be tii.

Nɗa himbe ɗidi do dari ha mahol sare, mari ho to owenɗum be leɗɗe ha chaka ndiyam man. ɗammugal sare man be ɗon nasta her man be ɗo wurta.

Ɓiɓɓe leɗɗe ɓi'eteeɗum Gonnda, Gonnda ɗum ɓiɓɓe leɗɗe on jey en nyaamata. Ɗon jey saare ɗon jey ladde. Ɗoo ɗum ladde jey on, ndaa ɓe ɗo tayti ɗum waati ha piletji bee ha taaso yaake goo ɓe ɗo waɗa furut bee man.

Tumaatur haa leggal man, ɗon boɗeejum, ɗon nonnde ɓokko-ɓokko, baafe man bokko-bokko, ɓe naftira bee man haa waɗugo jus e nanta stiw e haakooji feere-feere.

Fulawaji, ɓeɗo naftira be maji ha babel fere-fere, fulawa man ɗo mari nonde bafe man ɗo mari nonde ɓokko ɓokko ɓeɗo wata ha ci’e ha yasiyonde sare.

Nda sare ɗo mabbiti be ɓingel ɗo joɗi ha sera mahol mai dow mahol mai bo ɗon limse nonde ɓokko ɓokko nonde boɗejum ɓingel ɗo wati limse nonde boɗejum nda lambatu bo be waɗi lawol ndiyam on ha yonde man.

Sudu man ni nɗaɓe ɗo sigi drowa ha nder man, drowa ɗo bo drowaan ɗum be naftirta ngam sigugo padeji ha dow man, nda boro ɗo joɗi dow drowa man, nda fulawa fere ɗumɓe fauni be sigi ha dow drowa man.

Stafbiller bedo naftira ha shago, makaranta bedo naftira ha babal kugal do naftira ha computa sentar edo naftira be lube bo.

Ɗo dabbawa ɓe wiyata kunkuru, nga ɗo nder ndiyam, kunkuru ɓe ɗo nyama ɓeɗo wadira lekki be man, nga ɗo waɗa rayuwa ha nder ndiyam e man ha yasi.

Nyabbam wujiki je roɓe, ɗo wuja ɗum ngam wo’ina ɓe bandu be ɗo faunira ɓe majum ha wakkati fere-fere.

Saare ɓe ɗo wo'itina ɓe aawi fulawa haa yaasi man. Ndaa banowo ɗo waali haa les mahol, ndaa ka’e bo haa sera man. Dammugal saare may ɗo maɓɓiti, ɓe ɗo nasta her may, ɓe ɗo wurta.

Hore debbo oɗo mori morɗi mako oɗo rufiti ɗum fu ha ɓawo roɓe ɗo mora morɗi fere-fere ngam ɓe voɗa woɓɓe ɗo ɓedda be gasa pucchu woɓɓe bo beddata oɗo ni gaasa mako on o moriri.

"Pade ɓiɓɓe roɓe" nonde fere fere paɗe ɗo kanjum ɓe wiyata haihil goɗɗi bo flat shu roɓe ɗo fauna be majum ha kosɗe maɓɓe ɓe yada ɓangal be yada inde paɗe ni ɗum hunde faune on.

Janareto. Ɓe ɗo naftira be man haa saare, haa companiji, ha pellelji feere-feere ngam hokka himɓe hite lantarki.

Daldal pijirle bol kosɗe, nda derke'en ɓeɗo waɗi laayi ɓe ɗo taskiti dari heɗita, ɓeɗo ekkitina ɓe no ɓe waɗata pijerde man, ɓe fu ɓukkoi worɓe on.

fulaawa, ɓe ɗo fawna ci`e be maajum, maa dow sera laabi, ko becce may, haa pellel feere- feere, ɗo ɓedda wo`inki pelle.

Kuula ɓe ɗo waata nyiri hander, kula ɓe ɗo waata gaari ɓo hander, ɓe ɗo naftiara be man waata ndiyam, ɓe ɗo ya waata nyamdu sorgo haa totton ɓe ɗo waata shim-shim hander kuula, kuula man ni ɗo wona haa saare, ɓe ɗo sooda haa lumo.

Lawol mangol, ɓe ɗo tokka ha dou lawol be motaji, be keke, be bo pucci nda himɓe ɗiɗo ha dou lawol man.

Ɓutaru wiyete dum kettil bedo nafsira be man ha nokyure fere-fere ko nandi ndiyam guldam sha’i dolluki gari ko biriji ko deppi pat ɗum dollete ha ɗer.

Pellel moftorde himɓe ha dow lawol mangol, lawol les jai lesdi, nda leɗɗe yite ɓeɗo fauni lawol man be mai.

mashin wa zamanu ngada huwa kude ferefere nga do faita butali ngado wawa fiya marori bo be majum mashin zamanu

Ayaba ɓeɗo nyama ɓe ɗo naftira ɗum fannuji fere-fere nanta sha’uki, watugi ha dou nyamdu, ɓeɗo nyama ɗum bannin.

Lumse, Kampala jai rawbe, 6edo faunirigunki be mai. 6edo faunirabo ha hundeji fere fere, bana julde, 6angle.

Pellel nyamki nyamdu zamanu. Ɓe ɗo fauni ɗum be fulawaji. Nda ba be jooɗugo, nda hite, nda hunde fewniki babal.

Debbo ɗon dari, o ɗo ɓorni hijap mannga, hijap man ni boɗeejum ɓe ɗo ɓorna hijap on ngam debbo suura, nda juuɗe hijap maajum bo juɗɗum.

Firish en ɗo naftira be man ha feunuki ndiyam nanta njaram ko nandi soɓo kunu tattasei biriji e nanta kusel da paɗe remɓut ha les man.

Abarba ɓiɓbe leɗɗe on, nda kankana ha totton, nda gonda, nda apul, nda ɗumni ɗoo fu ɓiɓɓe leɗɗe on ɗum en nyaamata.

Dada be ɓingel, dada ɗo ɓorni riga juɗɗum, riga man ɓe waɗi be hufinere, nda bingel mako bo ɗo dilla oɗo wati riga tii ched be jins, oɗo paɗi paɗe canvas, nda saare ha sera mai.

Nyebbam hunduko biyate lip glos eɗo naftara be lib glos yake a yiwi a fauni ahosan a wata ha hunduko ma, lip glos mai ɗon vurta fere-fere yake go atawan bode jum pin wala ko wala.

Shago sorgo kare roɓe, gude fere-fere gude ɗo ni roɓe ɗo naftira on ngam ɓe nyota, ɓe borna, ɓe yaha lamar be mai, ɓe joɗa ha ci’eji maɓɓe.

Ɓiɗɗo debbo yahi salun je moruki, ɓe mori mo morɗi, rufi di ɓawo den morɗi man be atashimen oɗo jooɗi i ha dou korwal

Agaugau ndiyam ɗon dari ha hunduko vendu da gene boɗejum ga ɗo sa'wi bukkoi magal ɗiɗi ha nder billeji magal, gam hisna ɗum nange ko ndiyam.

Morɗi ha hore debbo o mori morɗi man shewkon shewkon, be rufi morɗi man ha ɓawo ɓe haɓɓi, nda bo o do wati yeri mai rawun oɗo fauni o ɗo hokkiti ɓawo.

Mashinwa ɓe fondata iyam wa’i ko jippi, ɗo fonda fii ɓernde bi adamajo, likita’en on naftirta be majum ha sibitiji, ema pellel nyaundi ngu.

Derken ɗon joggi tutaji fere-fere, ha pellel maulidi nondeji boɗejum, ɓokko ɓokko, ema danejum.

Gadiin Pellel awuuki gene ema Fulawaji ngam wo’ina Sare. Nda Maadi zamanubo dou be less. Fulawaji ɗum ɗo wo’ina Sare ema yonde Sare ma.

Ɓiɗɗo debbo oɗo joɗi oɗon zani lalle haa juɗe maako, oɗon fauni be agogo be sarka juɗe, non bo oɗo waati halagare haa juɗe maako.

Ndaa ɓiɗɗo debbo, ɗo moori moorɗi rufiɗi ɓaawo.O ɗo waati oldi daande, o ɗo waati yariji haa noppi maako manta, vi'eteeɗi manne guda tati. Ɓe rowɓe ɓe andiri be fawnuki ɗi.

Pinot, en ɗo naftira be pinot gam ƴakkugo ɓe ɗo waɗa pinot mai be biriji ɓeɗo naftira bo be fulawa to ɓe wati biriji ha nder ɓe ɗo waɗa fulawa man hayasi, se en soda en ƴakka.

Nyamdu gargajiya nanta haako ɓokko ɗo sigi ɓe ɗo waati ha nder pilet guda ɗiɗi, pilet man ɗo jooɗi ha doo kapet, kapet mai ɗon mari nonde boɗejum e mana.

Hoore debbo, o ɗo morli moorɗi ataacimen, ataacimen gaasa puccu on, ɗum rooɓe naftirta, ɓedda haa dow gaasa ɗum ɓe mari, ɓe ɗo yaha babal lotugo hoore ɓe lootina ɓe, ɓe moora ɓe moordi man.

Fok. motawaga be ɗo naffera be manga ha pellel fere-fere. Ha gese labi, nder wuro ko nandi be majum.

Gartugal asagumri, haa nder keeji, asagumri ɓe ɗo hirsa nyama, ɓe ɗo waɗira lekki be maajum.

Hoore ɓiɗɗo debbo, be nofru maako. Nofuru man oɗo waati manne haa ton, nda gaasa man bo oɗo nangi ɗum be juuɗe. Gaasa ni ɓe ɗo moorira be mai ngam faunugo, non bo ɓe ɗo loota ɗum bannin faunira.

Pellel fiyugo koromje, ɓe ɗo naftira be maaji haa wo''inki saare, ema caagooji, ema pellel kuugal, ndaa goɗɗo ɗo dari, haa ton o ɗo wo’ina.

Mbeɗu, ɓe ɗo vesira be man, ɓe ɗo maɓɓa kosam be man, ɓe ɗo maɓɓa nyamdu e ma kurori.

Caddeje mauɗe mauɗe, bebo digaji ema caddeje femarɗe, ɓeɗo soppa leɗɗeji beman ɗowaɗa paskare ɓeɗon bo soppa i'e be majun.

Gaasa debbo o moori ka, o safiti gaasa man, o wujini ka nyebbam, gaasa rooɓe ɗon mari, worɓe ɗon mari haa hoore, rooɓe ɗo naftira be gaasa ngam ɓe moora ɓe fauna, worɓe bo ɓe ɗo laɓa ko’e maɓɓe.

Fulayinbot jiirgi ndiiyam, nda ɓibɓe adama hebbini ha nder majum. Ɓeɗo waɗira jahaale be man ɓeɗo erna himɓe majeebo be maan.

Madi zamanu ɗo fauni sare man nda bo fulawa ha les ɗo mari dow be les dammuɗe ɓeɗo nasta her man ɓeɗo wurta her majimon.

Boro ɗo joɗi ha ɗow katifa. Ɓe ɗo wala ha ɗow katifa. Boro ɓe ɗo wakka, ɗo wata kuje ji ha nɗer. E ceɗe, olɗi ko nanɗi ɓe mai.

Maadi zamanu marndi dow be les, ɗo mari windoji guda nai, windoji ɗum ɗon yarbi hendu dammugal bota je nastugo sare. ha yonde sare man don leggal bafe man nandi bokko bokko.

Pellel moftirki fiyuki bol, nda alkalin wasa ɗo ɓamti tutawal hadow, nda woɓɓe fere ɗo ɗogga wara nda bo himɓeji ɗon dari lara.

koromje choggu ha babal be surata. De don fere fere. Be do fauni de, wodi. Nda nonde maje...,

Shagoru maundu ɗum ɓe sorata lipton, liptonni en ɗo naftira be man ngam yargo shayi, ɗon bo nonde fere-fere ɓeɗo sora ɗum ha shagoji mauɗi mauɗi.

Shagoru soruki jaram fere fere jaramji mai ɗo bedda jamu ha ɓandu nandu pik civita exotic irun kok fantaji.

Kuje faune ɗum ɓiɓɓe rowɓe naftirta. Ɗo ni bote man kanju on hidde ɓiɗɗo debbo fauna, o ɗo fesa ɗum ha yeso mako ngam to o wuji fauda tata yeso man waɗa gulɗum.

Madi zaman ha ɓandu mahol mai ɓe ɗo waɗi tais, yonde saare man be lambatu, nda get, get ɓe ɗo nastira her man, ɓe ɗo wurta her man, mota bo ɗo nasta ɗo wurta.